Ame aɖewo le woƒe kɔƒeme. Wotsɔ bɛwo kɔtu xɔlae. Eye amea ɖewo bɔbɔ nɔ anyi, ɖewo le atsitrenu eye ɖewo hã wobɔbɔ nɔ anyi ɖe abawo dzi.

Ame geɖe wole tsitre va nu kpɔ ge le xɔ aɖe gbɔ. Xɔa nye blemaxɔ si ke blema nuwo dzɔ le va yi eye wova be woakpɔ nu siwo dzɔ va yi la.

Dunyahehawo wole ablɔdzi eye wole eha dzim, wole azɔ̃li zɔm eye wolé woƒe aflagawo ɖe asi. Wonye ŋutsuwo kple nyɔnuwo.

Ame aɖewo le tsitre eye wole dziɖegbe kaɖi ƒe ŋuse si zana ŋdɔ la kpɔm. Wonye ŋutsuwo kple nyɔnuwo. Wodo woƒe dɔwɔwuwo eye woɖɔ kukuwo ɖe ta.

Ɖevi ŋutsuvi aɖewo le etɔa ɖe to. Tɔa nye etsi yi me k exe menyo eye ɖewo tsyɔ akɔ anyi eye ɖeka ɖe bɔbɔ ta ɖe anyi.

Dunyahehamenɔlawo ƒo ƒu ɖe teƒe aɖe. Woƒo ƒu le agbɔsɔsɔme eye woƒe ŋgɔnɔlawo va le gbe dom na wo. Ame aɖewo lé nuŋɔŋlɔwo ɖe asi.

Romantɔwo ƒe bishɔpuwo le tsitre eye fadawo le klo dzi bɔbɔ ta ɖe anyi eye bishɔpawo le egbe dom ɖe wo ta. Subɔlawo le tsitre ɖe axa dzi na wo.

Amewo le zɔzɔm le ablɔdzi eye wole woƒe vevesesewo gblɔm, geɖeawo ŋlɔ nuwo ɖe atiwo dzi lé ɖe asi eye geɖewo hã wotsɔ nuwo tsyɔ ŋɔati.

Ame aɖewo ŋu tso afi aɖe yina ɖe teƒe bubu. Wotsɔ woƒe nuwo ɖe asi. Amea ɖewo bla nua ɖewo ɖe dzime eye ɖewo droe ɖe ta. Wotso tɔ kple ɖevi aɖewo hã.

Suku vi woame etɔ wò bɔbɔ nɔ anyi ɖe zikpui me la, woɖɔ gankui eye wonɔ sini kpɔm le sini xɔ la me be woƒe ŋku ma ɖe fũ nawò o.

Ame woame ene wo bɔbɔ nɔ anyi ɖe nyadzɔdzɔ dɔwɔƒe aɖe, ame eve wolé nuƒomɔ ɖe asi eye ame ɖeka le ame eve si le nu ƒom la titina.

Ɖeviwo ne anyi ɖe nɔnɔmetataɖeɖefia xɔ me, wo katã wonɔ anyi ɖe ableŋgɔ me eye woɖiɔ gaŋkuiwo hãfi le nua kpɔm.

Nɔnɔmetata aɖe si ke ɖe mɔzɔlawo fia, amea ɖewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe kposɔ dzi, ɖewo hã le sɔwo dom eye mɔzɔlawo nye ŋutsu kple ɖeviwo.